Issi lo"iya sohuwan lo"iya keettaati de'oosona. Lo'iya maataykka de'ees. Biron dicci biya zambbayunkka de'oosona.

Wolaytta dichchaa isportte kileebbiyan kuwaase bollan uuttay de'ees. Uttaappe guyye bagganni saluwa misatiyaba bolla wolaytta wogaa malaatay de'ees.

dumma dumma buqurata asaa kushiyan meretidda ha issisan shiiqi uttida bacati narteeloti asaa naa oossuwawu maadiyabata.

Katamaani de'iya dozataka Katamaani de'iya dozati katama go'etidi katamaani maadiidi de'ees. bantawukka naagetidi dicciid de'ees.

mitta ayfetinne atakiltteti issi sohuwan cora teeri zo'iddi asa naawu muussaw maadiyaa miitta ayfeti issi sohuwaa shiiqidi doosona.

Ha misiliyan wolaytta wogaa maayuwa besidi de'ees. Hage wolaytta attuma asaay goettiyo wogaa durssa maayuwaa. Hagan maayuwaa maayidi attuma asaati goettosona.

santta oykada utida aayee zal"iya oosuwa ottayda dawusu. Zal"ee asaa naw oosuwa macaraappekka issuwa. gididdi asa nawu oosuwa.

Kattamaa giddon issi izaaway bootta maayuwa maayidi baraneexaakka huuphiyan wottidi, huuphiyan sharbbiyakka maayidi xam"aa kushiyan oyqqidi eqqiis.

Issi na'ay kushshiyan caddiyaa toora oykkidi, qassikka issi kushiyaan banddiraa oykkidi wogga woraa giddon shaafan guuttassana de'ees

ISSI aaway hokkiddi ba doozaz ayfiyan oyqqiddi besees. Muuze doozzay appe bagan de'ees.

tukke keetati assanay tukiyanne kaatta shamidi maanaw maadiya sohuwaa.

kattama gido ogiyani issi bootta lo"iyaa kaame ogiyani eqidi beettessi.

Wolaytta gifaata gazziya masqqalaa baalaa bonchchanaw asati cor asati iddimettii eqqidi wolaytta wogaa maayuwaa maayyidi maccassikka sa'an uttidi bonchchoosona.

corra assati issipe goshaa sohuwani issippe eqidi katta zeridi de"oosona.

Issi qeeri arssa lo"iyaa na'ay Wolaytta woaga maayuwa maayyidi kushiyaan qassi matsaafa oyqqida matsaafa bolla baggan issi lo"iyaa Wolaytta wogaa maayuwa maayyida na'iyaa de'awus.

Qayye ashuwaa wolaytta siiqo kattaa gifaataa baalaani wolaytta asati booraa shukkidi bambbariyaa daaxxidi qixaa uukkidi ubba asaykka gaytaa shiiqidi moosona.

issi so asati issisan shiiqidi ayiya giddon uttada oyiddu asati matan shiiqidi issi qeeri naanaa giyosona. antta zokko bagganna puulayiyage golliya lo'ettidi beettes.

Issi na'iyaa puulayiyooga oyqqada ba kushiyaan bootta maayuwakka maayyada hin baggan qassi lo"iyo puulatiyosa eqqada dawus.

geela'o naiya ba huuphiya zaarada sinta besaydda dawusu. huuphiya lo'etti hanotan dadettidaara.

Uyiyyo haattay ogee transpportte xomppi issi gadiyo dichchanaw baaso yohuwa haga inprastrakichchere diccanaw issi biittiyaa danddayaaw.

wolaytta aawati ammanuwaa aawati wolaytta wogaa maayuwaa mayidi sinttanna eqqidi guyyenna qassi cora luxettaa unggida anjjettida naati eqqidi de'ees.

Heezzu kaameti issisan eqqida issi kaamiyan issi bitanee kaamiya bolla kessidi sa'an qassi issi izaawayi eqqi de'es.

Huuphenne tophphenne Dabuube banddiray de'iyagee qassi wolayitta wogaa mayuwa malaatay de'iyage wolayittatto luxetta maxxaafaa ishshashantta kifiliya

Issi cimida bitanee bootta wolaytta maayuwaa mayidi naa"u asati sinttanna eqqidi ha izaawaa ooshaa oochchiino

mehe taran cora shuka boorati doosona, cora asatikka doosona, booray so medoossa. medoossatu sonne kare giidi shaakkanaw danddayettes.

Geeladan arssa woga lo'iya naata bootta wogaa maayuwa maayda ayfiya ushshachchakko zaarada huuphiya malaalo hanottan daddetada kushiya idimmada miiccaydda dawusu.

Tukke keettata kariyaan beettiyaa cora asati tukke kare bakkana qeeri giigida daassan shiiqi shiiqi uttidi tukkiyaa uyoosona.

issi aaye heezzu qeeri naatanna eqqada de'awusu. naa"u attuma naatinne issi macca naatinne de'oosona.

issi yalaga naatta wulaytta wogaa maayuwaa mayyada issi gewan kushiyan medhettida buquraa zal'iya aaye mata uttada ooshaa oochchaada da'uusu

Gaxxariyan de'iya doozata, ha doozati issi golliya matan shiiqidi ississan de'iyoossan ....

Hagan misiliyan de'iyaa wolaytta kushe hiillatanne wogaa miishatuwappe xaatta, wodoruwaa, ginddaa, paraa kooranne jiraafiyaa.

Cora asati shiiqidosan qassi daassa daasa matan boota maayuwa maayida asati eqidi amanuwa yexiina.

Issi izaawayi kataman eqqid ba motoriya bolla uttidi ba kushiya ba bolla wottidi motoriya bolla uttidi yes

Doozati de'iyo sohuwan heezzu asati eqqida issi izaawayi duge simmidi zokkuwa simmidi eqqida naa'u izaawayi qassi pude simmidi eqqida

Ha malaatay "xarapheezzay limat maabaraa" giyaba. Agarssana de'iya yohotukka issi bitanee kattaa oyiqqi zeeriyagaa besses. Ya baggan dolidiya kattaykka de'iyabaa besses. Hini baggankka qassi heezzu kafoti bollan de'iyaba besses.

Gifaata baala bonchchuwan naa'u asatti coraa mitta shiishshiddi xuuggiddi de'osonna. Qommon cora asatti xeellosonna.

Ha malaatay debub tophphiya killiliya manggisttiya katamaanne limaatiya beeruwa giyagaa besses.

Issi lo'iya heera meretetta haaroy giiga gididda sohuwa hegan issi mittati de'osonna.

Ha misiliyaan beettiidi de'iyaa asati bootta maayuwaanne bootta bari pooxaa maayidi masqalaa maayidi kushshiyaan oyqqidi ammanuwaa sabakkees. eta zokko bagga daassani qassi bonchchettida imatatti oydiyaan uttidi siyoosona.

Wolaytta dichcha maayuwa maayidda naati issi bolla shiiqiddi dembban de'oyooga besees.

Tohossa toophiya luxetta biiruwappe giiggidda oyddantta kifiliya wolayttato luxetta maxafaa.

Issi heeran issi kaame biitta goyiydde dee'ees. He sohuwan issi kaamee biitta kaashshiddi de'ees.

Seeraa naagissiyaageta. heezzu seeraa naagissiyaageti oydiyaan uttetta. gidduwaan uttida seeraa naagissiyaa bitaneenne ushshachcha bagga bitanee seeraa nagissiyaa maayuwaa maayidi

Hagee coraba issi bolla oyqqannawu maaddiya woyshshappe xaaxetti merettiya gillaa.

puulayyiyoogee issi sohuwa mal'ettanawu darii maadiya sohuwa. Asaakka hegaadan puulayiyoogee darii go'ees. hegee pulayiyoogee asaa darii maadiyaagaa.